Ɖeviwo le fefem le tsi me. Wodo atakpuiwo ke wonɔ wonuiwo dzi líam le yame yim. Dzi nɔ wodzɔm le tsia me ŋutɔ.

Nyɔnuwo ƒo ƒu ɖe teƒe sia, ɖewo ɖɔ kuku ɖe ta, ɖewo do awu dzi kple anyi, awu sia wodo ƒe nɔnɔmɔtatawo le ʋɛ̃ kple yibɔ kple nɔnɔmetata vovovowo, ɖewo hã dro nuwo ɖe ta.

Amewo le sika kuƒe. me sia me kple ƒe sikakunu. Ame ɖewobɔbɔ le sika kum. Eɖowo hã le tsitre. Gagbɔ kple bubuawo le sikakuƒe ta etsiawo ƒe ŋkume mekɔ o.

Edu aɖee nye esia. Ke exɔwo sugbɔ ɖe edua me taŋtaŋtaŋ. Enetsiwo hã le dua me sugbɔ. Ke amewo hã kple ŋuwo hã le dua me. alebe, ama ɖewo zɔzɔm eye ama ɖewo hã le woƒe ŋuwome le dua me.

Ɖeviwo ƒo ƒu ɖe keke aɖe ŋuti, edze abe egblẽ, ke wodo awu kple atalegbe, ɖewo hã ta avɔ, hebla ta, ke ɖewo ƒe nudodoawo dze abe awusawo ene.

ɛɛ ɖekadze aɖe edzra ɖo le nudzraƒe. Edo awu dzi kple anyi. Eƒe awudodoa kple afɔkpawoa, dzɛ̃ le eme. Eɖɔ kuku, Eɖɔ gaŋkui

Edua ɖe me nye esi ke exɔwo le afi ma. Dziƒoxɔwo kple anyigbaxɔ sia. Eŋuwo hã le afi ma ke amewo hã woli eɖewo le zɔzɔm eye ɖewo hã le woƒe ŋuwo me yina ɖe woƒe nɔƒewo.

Nyɔnu aɖe kple evia woame eve, ɖeviawo nɔ anyi, ke nyɔnua lé tre ɖe asi, etsi le me, enɔ tsia kɔm ɖe via ɖeka dzi, alebe woame etɔ̃ wota avɔ le afi sia.

Ashimee nye teƒe sia alebe amewo le ashia me kpakpakpa za, eŋuwo kple dzokekewo le ashiame, ame ɖewo zɔzɔm yiyim gbɔgbɔm ke ame ɖewo hã le dzokeke dzi yim.

Eŋuawo kpɔ afɔku alebe ɖeka trɔ tu, amewo nɔ fi ma nɔ kpɔkpɔm, nu yike nedzɔ le afɔkua teƒea, ame ɖewo do awu kple trɔza, eɖewo bla ta le afɔkudzɔƒea.

Nyɔnuvi woame ene woƒo ƒu ɖe teƒe aɖe, wolé agba ɖe asi, ke ɖekado awu, susɔewo hã ta avɔ, ɖeka le wo dome bla ta, ke ɖewo hã woƒo ɖa ɖe ta.

Nyɔnu aɖewo ƒoƒu ɖe afi sia ke wodro aŋuti ɖe gagba me, ehe le eme ɖeka le eme kpa vi ɖe eme wodo awu eye wota avɔ hã, wodro woƒe aŋutigbawo ɖe ta.

Ame woame etɔ̃ wole sika kuƒe wole sika kugbawoame eve ɖe asi ke wodo awu kple ata legbee, ɖeka ɖɔ kuku le wo fdome, ɖewo le sika la kum ɖe agba anyitɔ me.

Amewo ƒo ƒu ɖe teƒe sia. Yevu kple ameyibɔwo ke ɖetugbui aɖe le woƒe ŋgɔ. Eta avɔ, bla ta, ede dzonu ɖe asi hã.

Amewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe nɔ nu ɖum. Agba kple gati le wo gbɔ. Nuɖuɖu le wo gbɔ vovovowo. Dzidzɔkpɔkpɔ nɔ wo me. Wodo awu dzi kple anyi.

Detugbi wo ame ve wole teƒe sia. Ɖeka bɔbɔ nɔ anyigba ke ɖeka le zikpi dzi. Elé ayiɖa kenɔ eɖame fe na nɔvia yi ke le anyigba. Ke wodo awu Dzi kple anyi

Ame aɖewo le azã ɖu ƒe. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Nyɔnua ɖe ta avɔ, edo dzonu kɔme, eŋuƒolawo nɔ afima, woƒe ŋuwo ƒom. Ke ame aɖewo hã tsitre ɖe megbe le gakoguiwo ƒom le afima.

Sukuviwo kple woƒe nufialawo ƒoƒu ɖi ke wonɔ nu ƒom kple woƒe sukuviwo, ale be dzi nɔ sukuviawo kple nufialawo katã dzɔm le ƒuƒoƒea me.

Amewo va tsi ƒu ƒe, eɖewo nɔ etsia me nɔ tsia ƒum, eɖewo hã me tsia me o. wo nɔ kpo dzi. Wodo awu, eɖewo hã medo awu o. Exɔ kple atiwo nɔ teƒe maa.

Nyɔnu aɖe dro enuwo ɖe ta le dzadzram, edroe ɖe traye dzi, tsileƒeklɔnuwo le eme, afɔŋututunuwo ƒe atikewo hã le me, elé ga ɖe asi alebe ɖewo hã kutsi me wòlé ɖe atsi.

Nyɔnu aɖewo le gasɔ dzi e ɖeka dro kusi ɖe ta, wobla naketiwo hã ɖe gasɔ ƒe megbe, ke wonɔ gasɔ dom yina ɖe woƒe teƒe si yim wole, atiwo le afi ma.

Ŋutsuviwo nɔ aboƒoƒe nɔ abo ƒom, ke wodo atakpui kple dziwui ke ɖewo hã womedo awu o,abo sia ƒom wole ƒe nɔnɔmetata nye ʋɛ̃ kple yibɔ ke dzi nɔ wo dzɔm le abo la ƒoƒo me.

Nyɔnuwo le asime. Wo ayi klem kple aziwo. Eɖewo ta avɔ ke ɖewo do awu dzi kple anyi le woƒe asiwo me ale be ŋua ɖe le ƒe megbe.

Eeee. ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi yike tsitsitɔ kɔ nɔvia ɖe ata dzi alebe enɔvia yi ke wòkɔ ɖe ata dzi la nɔ asi dem nume nɛ, ame si ke kɔ nɔvia la megbe awu ɖe dzime o

Nyɔnu aɖe tsi tre ɖe teƒe sia kple via woame eve. Ŋutsu aɖe le eƒe megbe do awu dzɛ̃, eɖɔ kuku dzɛ̃ ke xɔ aɖe le woƒe megbe woŋlɔ nɔnɔmetata ɖe xɔ ŋuti ke nyɔnua dzi nɔ edzɔm.

Amewo le azã ɖum. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo wotaa avɔ, ɖewo hã da avɔ ɖe kɔme ke wole ʋe ɖum atsãtɔe. Eɖewo hã de dzonu woƒe kɔme.

Ɖetugbuiwo le fli me, wodro nuwo ɖe ta, wota avɔ ŋkume vovovowo, wodo afɔkpa, eye wode dzonu kɔme, dznu ŋkume vovovowo.